Wetin wan make person at ten d family function depend on plenty plenty things we e dey happen. But make I yarn am like sey we dey gist for corner. Family function na time wey people for de same blood or relation dey gather do celebrations like marriage oh, burial oh or even family meeting. Family na de first people we know when we dey small. dem be our root. If root no get tree una know sey that root no fit stand for ground gidigba. Family function dey help make bond strong well well. When you dey show face for family function pipu go dey see you as person wey still dey connected. Person wey still dey part of de family and person wey still value blood well well. E dey help everybody remember sey dem no dey alone. You fit no dey see your family sometimes oh maybe cousin oh or aunty oh or maybe grandma and grandpa but as you dey show face for family function relationship go dey build. Another thing wey I wan tell una be sey na this kind gathering wey you fit sabi wetin dey happen for your family. Sometimes some people need help dem no fit open mouth talk dey say dem need help. But when you dey see am for family function, you go observe sey, things no get as e be and if na you dey pass through all these things, na family go fit hold you. But dem go only know if you dey show face for family function. But e no mean sey you go dey go family function every day oh, but make you at least try dey go family function. Even if na small small oh, even though you just go there, you greet pipu wey dey there, show face then you waka go where you dey go. If you if you dey absent for family function, pipu go dey forget you. Dem no go dey reason your side at all. Maybe na if your own turn reach you wan throw party, or you wan do one or two, dem no go show face because you sef no dey show face for family function. Sometimes self eh, family function dey sweet well well. E just get as e be, you fit chop beta food there oh maybe rice or any kind food. Una go laugh well well. Remember old tori wey don happen e dey good well well oh and no dey forget family. At least no dey forget dem. Family be de na de first person wey believe in you before world even know you. Dem be de one wey believe in you before world sey dey wan even know you and na still family dey help well well. If e get wahala with family at least try dey make peace with them because e no good make you dey hold family for mind. Na dem first believe in you oh before pipu start believe in you. Even if na to ask me, I go tell Una see yes oh e dey necessary to at ten d family function. No be sey you go dey force yourself dey go there every day oh but at least try make attempt, try dey show face for there. E good well well oh. Na me dey tell you this one. Family function good well well. Even though even though you and you and person dey get issue for family, at least try talk to them, tell dem sey see wetin dey disturb you. Dem dem fit answer you dey fit help you. No be sey you go dey keep family for mind that one no good at all e dey bad that one bad well well. Na me dey tell you this thing. So at least dey at ten d family function e good oh, no be sey you go dey absent, you no go dey show face, you go dey comot body. That one dey bad. Try dey show face for family function, e dey help, well well. Na me dey tell you this one.

Social club dey help pipu build different skills from different ways. If person reason am well well, e go see sey na one of de sharpest ways to grow as humans wey we be. Social club na where different pipu from different background dey gather come relate. Gees talk together as one. For this kind environment eh, person go dey learn how to communicate with pipu, or meet new faces and e dey also help individual express yourself or understand wetin you dey do. E go also make you improve well well as you dey practice am. Make I tell Una another thing wey social club fit do: E dey also organise things. If you dey part of this club, the event go make you dey organise well well. E dey also help community and services oh. You go learn how to plan well well, set goal and follow up. All those skills like maybe management oh team work, or even decision making you go sabi dey make your own decision. All this one dey inside all this package oh. For example na eh, if club wan run small party, dey dey go organise one small seminar, pipu go get their own role wey dem go play. Some go dey do logistics, some go dey do promotion some self go dey handle money. You self you go dey learn your own for one place. Social club self dey help individuals oh, e dey make dem understand wetin dem dey do. E dey also make dem dey organised. When you don learn one or two for this social club you go sabi organise your own seminar. E never end for there oh my brother. Most social clubs dey help individuals speak, e dey also train them from different aspect oh; maybe for knowledge or any way. E fit make you lead one day. E dey also help public speaking and e dey also make person Sabi talk well well. You go sabi write proposal to pipu and e dey good well well. Even if na informal letter, you go fit write am well. E go shape your mind, e go dey open am, you go dey think well well. Social club dey help pipu do all this kind things oh. E dey teach person well well and e good. No be sey na book oh you dey learn oh, but you go dey relate to pipu. You go dey outspoken, you go fit carry mata for head handle am even if dem come meet you. Social club dey help pipu do all this kind thing. Though sey e no easy oh, but if you put your mind to am, you go see sey e dey easy. Just free yourself. E dey also make person know things well well. E go also make you sabi write. If you no sabi write, you go, social club go help you sabi write well well. Na wetin social club dey do be this. E get different aspect of ways to help pipu know something. E dey open mind make person dey think well, make de thing dey flow for im head. Social club no easy to learn but at least na effort and time, e dey take. Gradually gradually you go see sey you don dey get am. Social club no easy oh. But at least if you put mind into am, you go see sey e dey easy small. you fit also you fit learn plenty plenty things for social club. E dey help pipu well well oh. E dey also make person be who im wan be for future. E go also make you dey creative and dey learned. Na wetin social club dey do be this.

Yes o, e sure for ground say board game like chess and Ayo olopon dey help brain well well dis one no be anyhow kind game wey dem dey play o. E dey train person mind like say na dream you dey build. If you don ever sit down play chess before, you go understand wetin I dey try talk, no be anyhow kind game. And again Ayo olopon self um even though na one traditional game wey dem dey play, e carry plenty meaning for head oh. If you dey play di game with person you go try dey capture de person seed dey reason with de person. You self go come dey hide your own seed for one place, na so dem dey play this game oh All this things um e dey help mental gymnastics for head. E dey force brain, make brain dey active. You know that kind thing na. E dey This kind game dem no dey teach am for school, lailai! Di game dey reduce stress for body, e go make you, make you make you sabi dey calculate, e go come make you dey reason well well. And again um that kind game dey reduce stress for body, e dey help person remove thinking for head and before you know you go begin dey laugh. You go dey enjoy de game. And de game self e dey help bring people together. E dey join two pipu together as one oh. E dey help in plenty ways oh. You know that kind thing make pipu self gather dey play de game, dem go dey gist, dem go dey laugh, and you self you go dey reason. This one no be any how kind game oh, no be only brain e dey build oh, e dey connect two pipu put together. Even our old people self during their time, dem dey play this game well well oh Dem dey play dis game E dey make dem reduce their memory thinking wey dem don too much think, all dis things wey don happen for their past life. If dem okay de game, e make dem reduce am small small. This game no be anyhow kind game oh. This game make sense well well. Na so dem dey play this game. And one thing be say, if u dey play this game abi, you go just get one joy for body you go just dey happy. You go dey reason with di person wey you dey play with. Di game sha no easy oh. But if you dey play am well well, you go understand di game. And again, e dey remove wahala for head, you don too much think things too much. Things wey you no suppose think, di game dey help am reduce am. E no easy sha o but try dey play de game because e dey reduce so many things for body o Even memory thinking, e dey reduce so many things e dey reduce for body. Na why olopon and chess e dey good to play well well. E good oh because our forefathers self dey play di game well well oh. Even our grandmama dem dey play dey game oh because di game make sense. No be anyhow kind game wey dem dey play oh. Dis game, e dey reasonable, e dey make person smart, e go sabi calculate well well. You self you go surprise say um na me dey calculate like this. You go shock. And again self um, e dey make person imagine things things wey you no suppose imagine make e no stress yourself make you no imagine am, you go just dey laugh, you go dey okay di game you go see say um, di game make sense oh. So now um, to answer your question gidigba for ground abi, I go tell you say yes oh chess and Ayo olopon make sense well well. E dey make person smart, e dey make person calculate well well. E no easy to play de game oh but if e dey okay am, you go understand. Di game dey beneficial well well oh. Na me dey tell you dis thing. You de hear wetin I dey talk so.

Music na one of the powerful thing wey fit touch person heart. And again, e fit bring person emotions out for different ways o And again dem dey always play music for different place maybe na if person die na dem go play music there. Music get im own sound for body o. Music na one, e get one tone E dey also touch for body well well. Music self get im own voice wey dem dey use take play am. Maybe if person die now, dem go play one slow song wey go make dem some of dem go dey cry. dem go dey feel am for body Na di power be that for music o Music strong well well. Na me dey tell you. E go just get one feeling for body, yourself go just dey reason am sey um dis kind thing um na wetin music dey do be that o. And again much get im own instruments wey dem dey use take play am o E get im own instruments. Sometimes e fit make am make di thing take speed o e get tone self and e also get voice well well o. Music get one soft background um wey go just make person just dey music dey make person cry o, e dey make person happy o and e dey also make person dey sad. E go just dey think And again dem dey play music for um birthday o maybe party dem dey play music there. You go see say di music go sweet well well. Pipu no wan Pipu wey dey no wan dance go dey shake body because music sweet well well o And again um, music dey make people fall in love o music dey very emotional. E just dey for body na how music just dey be that. Sometimes um you go see say music go just dey make person dey cry go dey think. Music just get one thing for body um sometime e dey even make person feel lonely and again e dey make person feel happy o. And no be only one place dey dey play music o Dem dey play music for everywhere. Dem dey play music for church o dem dey play music for mosque o anywhere dem dey play music because music na di joy of life be that oh. E dey help people well well for different ways o. And music again self get im own lyrics for body o e get im own lyrics wey dem dey use take play am. E get im own. And again, um music dey help people well well oh for different ways. E dey help dem make dem dey calm, make dem no dey think too much, e dey reduce stress for body. Music self get one deep thought; sometimes if you just dey play music u go just dey think. You go just dey think things, you go just dey think how life dey treat you sometimes. You go just dey think maybe sometimes maybe if family abandon you, dem leave you you go just dey think. Music dey make all those ones o. Sometimes e dey make person feel lonely oh. Person go just dey lonely. You go just see person, person no fit open mouth talk wetin dey disturb am. All this kind thing, na music dey cause this kind thing oh. Music dey very powerful for body. E dey also melt heart well well oh. Music na one of the greatest things. E good well well. If dem dey play music, you go just dey shake body. Sometimes music dey make person happy, person go laugh person go dance. Na music dey cause all this things be this o and again um Music good for body well well o e dey reduce stress e dey reduce stress well well for body. And music get im own instrument and im own lyrics. Make I tell you something music good well well o. Na di power of music be that o

Dance no be just exercise o E pass that one well well. Na true say if person dey dance, di person go dey move body. E go dey sweat comot for body. And im heart go dey beat well well. All this one no be sign say na physical activity. And again abi dance fit dey help body well well o E dey make person reason well. And Una know sey dance na culture. Dance dey express im self sometime dance na celebration. Sometimes um dance self na protest o Dance self get spirit for body inside o. E dey express imself sometimes. For village um, if if dem don born new pikin, Dem go dey dance, maybe for wedding now dem go dey dance. Burial sef, dem go dey dance. Dance na one good thing wey people dey use am benefit well well o. Dance dey express somethings um. Even for jobs self dem dey dance, for work place self dem dey dance even for family dem dey dance. Dance good well well o. E dey remove stress for body. E dey reduce one or two for body o Dance e good well well. Sometimes, dance um, e fit bring love, e fit bring sorrow, and e fit bring fight. Another thing be say, dance dey help person mental health well well. E dey make di person reduce stress for body you go just dey feel di mood, that kind thing. Dance good well well o. E dey help people well well. And E good make person dey dance sometimes because e no know tomorrow. Dance self, e dey make person happy. E dey make person happy well well o e dey even remove one or two for body. E go don make make you feel good. Maybe you don carry plenty things for head gidigbam, dance go help you reduce am kampe. E good make person dey dance sometimes because you no know wetin go happen tomorrow. Dance self get spirit on its own o. Na wetin be that. Dance self na culture. E get plenty plenty plenty meaning for head. Dance dey make person reason o well well. Dance dey different. Dance na one good thing wey humans dem dey do. E good for body well well o Dance no be say na gym o or maybe e dey go wey dem dey work, you dey do body fit. Lai lai! Dance no be like that. And again um, dance dey help well well, e dey help for different ways o. Na me dey tell you this one. If you dey dance, e go dey reduce stress for body, you go dey release one or two wey you don dey think, e dey help dey reduce am well well o Na dance dey do all this things. Dance self no be only exercise o e dey help people for plenty plenty ways o Na me dey tell you this one. E dey reduce stress for body, e dey comot wetin not good at all. Maybe now e just dey think um say wetin you wan do all this kind thing, dance dey help am reduce am well well. No be only no be only that kind thing oh, dance dey help well well. Another thing be say, if you dey dance, you go dey reduce things wey wey you wey you suppose remove for body maybe things now wey you dey put for head. Dance go help you reduce am well well. Dance dey help well well E dey help humans, e dey help dem reduce thinking for body. E dey even help old people oh. E dey help dem reduce so many things for body. Dance good well well o. No be say dance na only exercise dem dey use am do it. lailai! E get plenty plenty meaning for body. Dance good well well o. Dance self get power for body. E dey help well well. Dance self na one big thing wey humans dey achieve o because e no easy. Some pipu dey go just dey dey no sabi dance maybe dey just dey in a um dey just dey moody dey no fit do anything but when dem dey dance, e go dey reduce things for body. So if dem ask me say, yes i go just say yes, dance self no be just exercise o e dey help well well.

The way wey Yoruba pipu dey take shake their nyash well well, e go just be like say na rubber dey shake well well. Dem go dey shake am and Una know say no be today dis one don start o. Na part of their culture wey dem dey do well well. Dem dey use am take express themselves. Maybe dem dey use am take express di joy wey dey their body o Yoruba people self um wen dem dey dance dey shake their waist abi, you go just dey see di movement of di waist. E go just dey shake gidigba, you self you go surprise say um this wan self dey Di nyash self dey shake well well o If e dey watch Yoruba pipu well well, you go notice sey their waist get one life. E just dey shake. E go dey shake gidigidigidi and e good well well oh. Their nyash dey active di nyash dey shake and di nyash self e get meaning o This their dance self e get plenty plenty meaning o. E get plenty meaning wey dem dey use am do sometimes self dem dey use am call all those their ancestors, dem dey use am worship gods well well. Dey go just dey shake their nyash dey twist am well well. Di nyash go dey roll. If e dey watch Yoruba pipu well well, you go see say, their nyash dey very active, di nyash dey shake gidigba for ground. Some self um dem go bend down Dem go shake their nyash well well, de nyash go shake. Yoruba pipu um, dem good for that one um Even though na traditional wedding o um festival o dem dey go there go dance well well. Na sign of appre Appreciation be that o. Dem dey even do am for ceremony self o. Yoruba pipu dem get one dramatic thing wey dem dey do well well. Even when dem dey dance um their nyash go dey shake, you go see sey e go dey follow drum well well. And dey and dey good for drum well well. E see all this our talking drum, dem dey play am well well. Dem dey use am shake nyash well well. If dem dey play am, you go see say their nyash go dey shake well well. E go just be like say na rubber dey shake. And again um Yoruba pipu um dem good for all this kind thing wey dem dey do. Dem dey use am act drama o or maybe na film o or even reality sef dem dey do am well well. Their waist gets one rubber wey dem dey wear wey dem dey tie e jus be like waist bead for waist. Dem dey use am dance dey shake am well well. And e show say their nyash abi e get different style of dancing o. Their body go shake, you go you go see that pride dey inside them. Dem self dem no dey fear oh. Dem get confidence for faith say yes dem sabi dance and dem good well well. If dem bend down dey shake that waist, you self you go know sey um na Yoruba person dey dance be this o. Dem no dey fear anybody. even though say na wedding dem dey go o traditional wedding o festival um festival oh, dem dey go there go shake nyash well well. Another thing be say Yoruba people dey good oh for all this their drum. As dem dey drum all these their men dey drum you go see sey their women go dey shake nyash. Nyash go dey shake gbidigbidi gbidigbidi. You self you go know. If you dey watch Yoruba pipu well well, you go see say um dey get one kind style of dancing well well um. Dem dey bend down go down dey dance well well dey shake am and na their nature be that o. Na natural thing wey dem dey do well well. Na their nature be that. Na me dey tell you this one o Dey good well well for dance o Yoruba pipu um, dem dey strong gidigba for ground. Dem good well well. Dem dey high, dem sabi dance well well um E no easy o Yoruba pipu go dey shake their waist. You go see say all these their men go dey spray dem money, you go see some of them go dey shake nyash dey go down well well. Dem sabi twist their waist well well um. You see say some of them go go down, dem go twist their waist Dem go shake am well well, you go see say de nyash dey shake Yoruba pipu um dey good for all this bead making o creativities o Dey good for all those things o Sometimes dem way wey dem dey dance, dem dey use am call their ancestors or maybe all this spirit during their own time dem dey use am well well. And de natural thing be sey, as dem dey shake nyash, e dey good well well oh. Dey go dey shake their nyash. Dey get that pride inside dem. Dem go dey shake de nyash, de nyash go dey go well well. Yoruba pipu no dey fear anything o Dem dey strong. Dem sabi dance well well. Dem get pride dey sabi cook beta food o And dey sabi dance well well. E good well well o

um my padi, e get plenty situation wey fit make person feel overwhelmed o. Make I yarn you as if e dey do me. You see sometimes um u go just wahala go jus down full ground for your head, things go just dey occupied for your head. Sometimes e dey chop pipu o And again sometimes e go just dey imagine bills wey you wan try pay. For workplace self dem dey pressure you. Family self dey call you left and right, you go see things go don full your head. Sometimes self um e dey cause sickness for body o. And again another one another one go come join ground. Maybe now your younger sister call you say um, your mama no feel fine o And again abi e dey happen to so many people well well o. E go jus full ground for body. For now abi, maybe now you dey work for company, your oga go give you work make you do, work wey go take you like one week, or two weeks o your oga go say make you do am for two days. Things go come dey plenty for your head. You go you no go know wetin to do. Your head go just full. That kind thing. You understand wetin I dey talk so. And again na abi sickness go come hold you one place you no know wetin to do o. This overwhelm dey do so many people o no be only one person e dey do. E dey happen for family, sometimes e dey happen for work place o. And again you go just dey see your phone, message go just dey come in. Dey go dey tell you maybe your landlord say make you pay bills o and you no get money to pay you go just feel overwhelmed. You go just dey locked down, your body go just dey do you one kind. Sometimes self um e dey reduce stress for pipu body o. Sometimes self um e dey cause mental health well well. E go make person, some pipu no go dey stable .sometime e go just make things full you head. You go dey drink, you go dey weep small small. sometimes self you no even fit chop food. You no fit chop beta food, you no fit put food for mouth you go just dey stressed. E go dey show for your face sey ah this person dey stressed o overwhelmed na im dey cause all these things well well. And again overwhelm dey cause too much things. Maybe now you carry too much responsibility for your head. Maybe now you wan do this one, maybe e be bread winner for your family, dem go dey call you, dem go dey call you, maybe e dey work for company again dem go dey call you. And e no good o make you carry too much responsibility for head, e no good at all. E dey drain person well well. You self you no go fit handle am, dem go dey talk to you, you go dey call you go dey smile but deep down for your chest you know sey that thing dey pain you, e dey disturb you well well. E no good at all o. Overwhelm self um, e dey cause sickness for body, e dey make person just dey. e go just dry to eat beta food, you no fit eat. You go just dey think, heavy thinking for mind. You go just dey think say um which one you wan answer first; na family o na company o things go just gather dey your head and e no good at all. Sometimes self um you no fit do maybe laundry wash dish or maybe pay some of your bills wey you dey owe. Overwhelm na im dey cause all those things o and e no good at all. Sometimes e dey make person just dey weak. Maybe now Maybe now you wan do somethings you no fit do am. Maybe your human responsibility you no fit do am, medicine self you no fit buy You go just dey, pressure go just hold you for one place and e no good at all. Sometimes self this things dey kill well well o Make I tell you because e no good. E go dey make your heart dey beat, you self you go dey fear. Overwhelm, na im dey cause all these things. Sometimes self e dey put fear for body o. E dey make person make person no dey okay. Person go just dey look like mumu sometimes. E no good at all o. You go see things go just gather for your head and again e no good make you gather too much responsibilities for your head, gather family own for head gather work own for head, e no good at all. So you go try reduce am make de thing just balance. Dey try dey do am small small, dey breathe because e no easy o. Life self no easy. You go just dey do am small small, you go just dey do am small small.

Pressure self um sometimes e fit be motivation or discouragement oh. But it depends how person take handle am but for me abi pressure dey motivate me pass normal thing oh. E dey make me do wetin normal person no suppose do. Sometimes um e dey make pipu dey serious. pressure just dey, e dey ginger person. E dey make person focus well well. Maybe now um dey give me work for maybe two months or wey I go fit handle de work but because of that pressure, I go do de work within two days. Pressure self um e just be like ten sion. E just be like person dey pressure you do something but you self e depend on how you take handle am. Pressure self um e dey make person weak oh. But at least you slf try strong for ground. Try show sey you sef you strong. For me pressure dey motivate me pass normal thing oh. E dey make me do plenty plenty things wey I no suppose do. E dey ginger me for body. E dey make me focus, and e dey also make me reason life sey life self no easy. And again abi, pressure fit make person discourage e fit discourage person well well. Person go just dey discourage. E go just be like sey no body like am oh or no body want am. And again abi, pressure dey motivate pipu well well. E dey motivate pipu for body. And again Abi pressure fit just make person dey one kind, you go just calm all your body go just dey weak. E dey weak body sometimes oh. But for me, e dey make me focus well for life. And again abi, pressure dey make e dey turn person, make person be good person and again e dey discourage person at de same time. All this wahala e go dey put for your head sometime pressure go make you make de thing calm. So e depend on how you take handle am oh. Pressure again abi e dey make person dey low, you go just dey stressed, your body go just dey pain you everywhere. And e dey also cause anxiety for body oh. e dey also cause depression well well but e depend on how e take handle am. Sometimes self e dey choke person oh but e depend on how you take handle am but for me abi,m e dey encourage me well well. So if person dey pressure you abi, no dey look am another way oh. No dey feel am for your body dey um maybe na you dey at fault no...no look am like that oh. Try dey strong because e dey motivate pipu well well oh. But If you no be dey type wey pressure dey motivate, e just dey low try dey motivated because pressure dey motivate pipu well well. And again abi, e dey also make person no dey balance at all. Person go just dey think. E go just feel sey person no dey there. E go just feel sey you just dey disorganised maybe for your work place or for family self. But try dey motivated. dey motivate yourself sometimes. If person dey look you with another eye dey dey insult you, no look am that way oh. try dey motivated. Motivate yourself well well. Sometimes self pressure dey put fear for pipu body well well oh, but you make you try remove am for your body. Try beat your chest say yes you fit do am. And again abi, pressure dey cause many things for body um Even for family oh, e dey cause sometimes e dey go make family no go see sey you just dey useless you no get advantages. Sometimes self friend go just leave you, dey go forget you but at least dey strong kampe for ground. And again pressure dey make person make person no fit chop well food well even to cook food eat you no fit do am. Na pressure dey cause all these things oh. So sometimes, dey try encourage yourself sey yes you fit do am. Dey try encourage yourself sey yes you fit dey motivated. And again abi, e dey make person learn plenty plenty things so e dey remove ten sion for body but at least try dey kampe for ground. Try dey strong because e good well well oh because na de survival of life be that oh.

Anxiety um na one kind wahala wey fit scatter person mind um Even if na everyday decision e dey try make e dey scatter am well well. But una know sey normally um person fit make e own decision oh whether na to wear cloth oh, chop food oh or maybe reply pipu messages oh. If anxiety dey your body um all those small small decision wey you dey try make abi, e go just scatter. You go just big for your head na anxiety dey cause all those things na me dey tell you. E go plenty for your head, e just gather thinking for your head you go just dey think anxiety go make you think many things wey you no suppose think um and e no good at all. Sometimes um anxiety dey make person no fit open mouth talk wetin dey do am. Sometime di person go just dey. Things dey disturb am but him no fit open mouth talk sey ah see wetin dey disturb me oh na anxiety dey cause all these things. All this small small decisions wey you dey try make sometimes um anxiety go make you you no fit make all those decisions. You go de fear to make dey decision. You go dey think for head say um what of now i do something now di thing no good, what of now maybe I pick di right thing now you go see anxiety go make am scatter for your head. Na anxiety dey cause all these things oh na me dey tell you so. Sometimes um anxiety go make de person just dey, person no go fit open mouth talk wetin disturb am. Dem go ask de person, de person no go fit open mouth talk, na anxiety dey cause all these things oh. And again abi, anxiety dey make all these simple simple things dey hard for pipu um E go just hard from your head, your head go just dey heavy you. Thinking self e go just gather for your head. Na anxiety dey make pipu make lose their friends, lose family self oh. Anxiety self dey make fear enter person body well well oh. Na me dey tell you this one. You go just dey fear, body go just dey do you one kind. Na anxiety dey cause all this thing oh. And again abi dey get anxiety paralysis that one dey make person think well well. Na me dey tell you this thing. E dey make person think well well oh and e no good, una una that one. Anxiety no good at all. E dey scatter things for pipu head um Things wey no suppose dey dey e go make am dey dere. Na anxiety dey cause all these things oh. Maybe now you wan try make small decision oh, you wan do this kind thing oh, you go see anxiety go no fit make you make you do am. Anxiety self no good oh at all e no good. And again, e dey also make person fear too much. Na anxiety dey make person affection just dey to make decisions go dey hard you. Anxiety go still make you make you dey depend on pipu well well. You go dey call friend dey ask dem make dem help you with money na anxiety dey cause all these things and e no good oh. Anxiety self dey make person emotion dey low. Person go just get serious issues for head. Na anxiety dey cause all these things oh. E go just plenty for your head, you no know wetin to do. Anxiety dey make person make person no fit open mouth talk wetin dey disturb am. Anxiety self um e dey make person struggle well well. You go see sey anything for your life just dey struggle. E go just dey your head e go dey disturb you parapararah. Anxiety na him dey cause all these things oh na me dey tell you this one. Anxiety self um e dey scatter decision making oh maybe you wan try make one or two decision oh, e go scatter am for you. Things go just hard you go see sey your friend don dey leave you family don dey leave you, everybody don dey run away from you, na anxiety dey cause all this thing oh. And again um e no good make person just stay on his own without not talking because no good. Anxiety slf dey make person, make person no fit talk well. Na anxiety go make make person just dey, you go see de person mental health go just stable to chop food self go dey hard am. Anxiety dey cause all these things. Anxiety self dey bring money wahala oh. Person no go fit buy wetin e wan buy. No money to buy one or two. anxiety no good at all. And again um anxiety e bad well well. E dey scatter head um You self you go dey fear to make one or two. You go dey try make one decision anxiety go down scatter am for you. Na anxiety dey cause all these things oh. E dey also scatter decision making well well. E dey cause war for pipu.

Una know sey lack na something wey person suppose get di person no get am; e fit be food oh money oh maybe work oh or even love self. All this things na all this small small affection or hope oh. Una know sey lack no dey show for person pocket oh or belle oh. E dey show for person mind well well. Lack dey make person mind just dey empty, you go just dey outside you go just dey feel down Na lack dey cause all these thing and Una know sey lack no be for only poor pipu even rich pipu self um e dey happen to dem. Sometimes um e worst pass poverty na me dey tell you this one oh. E fit be say you no get money, you no get peace of mind and again abi, e fit be sey you get house but you no get work. All this one dey happen to rich pipu oh. Lack dey make dem make dem lack well well. Dem go get everything, but something dey disturb dem. You go see sey some pipu dey wear fine clothes oh but e get something wey dey disturb dem for their heart. Na lack dey cause all these things oh, na me dey tell you this one. Sometimes um if lack hold person um you go just dey sometimes lack dey make person cry well well. E dey make person just dey empty. E go just feel sey maybe no body dey there for you oh. E go just dey heart broken. Your body go just dey do you one kind and again lack dey drain energy for pipu body oh well well. E dey drain energy for their body and again abi maybe all this your hope or dreams lack dey kill a well well. You no go fit achieve your dream for life or maybe you dey hope on something lack go just kill am. And again Abi no be only one place lack dey oh. Lack self dey our society oh. E dey everywhere even country self lack dey. Lack dey for family oh lack dey work place oh, lack dey for everywhere. Lack no good at all. You go see sometimes person lack, person lack plenty plenty things. For example um maybe hospital dem no get medicine, school na dem no get teacher to teach dem. Maybe now youth dem dey look for job dem no get job. Lack dey cause all this one oh. Na me dey tell you. Lack dey destroy so many things for this country um And again lack dey make person, make person just dey. E go just dey everything go just dey pain you. You go dey vex and again lack dey make person depend on friends well well. You go dey call family to help you. You go dey call dem make dem help you with so so and so thing oh make dem help you with this one oh na lack dey cause all this one. And e no good at all. Lack go just make person person no fit afford many things. And lack dey scatter people dreams well well. Maybe now person one be doctor nurse oh or even lawyer, lack go just scatter am. Sometimes e fit be money. Sometimes slf um e fit be work, na lack dey cause all this one oh. As again um lack dey make person lose faith well well. E go just make you lose faith you go just dey ask yourself um God why me oh. Why this things dey happen to me um na lack dey cause all these things oh. And again um sometimes make person dey try dey check up on tier family oh e good well well. Try dey check up on your family you no know wetin dey disturb am At least call them ask dem wetin dey go on. Maybe dey fit open mouth talk to you because lack self dey make person make person no dey fit open mouth talk wetin dey do am. And again, e not fit be money oh dey cause lack oh. E fit be na love, affection; make person just dey with dem dey talk to dem so that their mind go dey that kind thing lack dey destroy so many things oh na why e good make person no lack like that. no good at all. And at least make dey try dey check up on pipu. And again make pipu dey try dey share things for country because so many pipu dey lack well well. Na me dey tell you this one. Dem dey lack well well. Sometimes self dem dey lack food oh, money oh, so many things even work self dem dey lack. Na why e good make person love one another. And understand dem oh and at least do kindness to some pipu oh.

Una know sey depression no good at all. Depression dey kill pipu well well. But Una know sey e get wetin dem go fit make depression stop oh. No be sey na magic dem go use oh. De first thing be sey try dey open up to some pipu sometimes. If you know sey you dey depressed, talk to some pipu. Open mouth talk, maybe family oh., friends oh or anybody wey dey around you. Try to take to dem. So that e go remove that heavy heavy thing wey you don keep for your mind. All de whole thinking wey you don keep for your mind and again depression dey reduce strength for body oh. E dey make person make person no fit open mouth chop E dey make person make person just dey. E go just feel empty Depression go cause all these things. but at least you wey get depression, try dey talk to some pipu. Talk to family open mouth talk to dem tell dem sey um see wetin dey disturb me oh because depression no good at all. E dey kill sometimes oh. Sometimes depression go hold person, person go just dey outside dey look like mumu. At least if you get depression, try waka go outside waka even though sey na five minutes waka come back inside. De try reduce so many thinking for your body because e no good to dey depressed. Depression no good at all oh na me dey tell you this one. Even though sey e go hard you, but at least try am, you go see sey um e dey help well well oh. Another thing be sey try dey talk to pipu at least tell dem wetin dey do you. No dey fear. No dey keep things to yourself. If you dey keep things to yourself you go see sey your heart e go heavy you, try dey open. Talk to pipu, tell dem say um see wetin dey disturb you. Depression self um e fit make person dey lost. Person go just dey lost, person go just dey empty that kind thing person go just see sey maybe nobody dey for dem oh. Nobody fit talk to dem, at least you wey dey depressed try talk to some pipu. You go hear sey, you go see sey dey go hear you. And dey go fit help you. No dey too keep things for yourself e no good at all. Depression dey kill e dey make person carry heavy heavy things for mind. Sometimes self dey no fit open mouth dey talk am but at least if you dey try dey talk to dem, you go see sey dey go help you well well. Even though sey na family oh try talk to dem and again um depression dey make person dey think sey maybe nobody dey their side. Maybe sey family no dey, friends no dey nobody dey to talk to dem e go dey disturb dem well well. But If you open mouth talk to dem dey go understand say um I fit help you. So try dey talk to some pipu. No dey keep things to yourself e no good at all. And again depression dey make person make e no fit chop food well. Try open mouth chop food even though sey na food wey get nutrient for body because depression dey reduce strength for body well well na me dey tell you this one. E dey reduce so many things for body and sometimes um depression dey make person make person dey drink alcohol well well. If you know sey maybe you dey depress oh and you dey drink alcohol, try stop oh, because e no good Overthinking fit kill person oh e no good at all. E go just dey make you dey drink alcohol, you go just dey high, you no know wetin you dey do. Depression dey cause all these things. At least try dey open try dey open. Try talk to some pipu, tell dem sey um see wetin dey do you and again um depression dey make person person no fit sleep for night oh. E go just make person go just dey sleep self e no go fit sleep. But at least if you know sey you dey depressed and you no fit sleep for night, at least try sleep small even though na for five minutes ohe good well well. E go remove so many things for mind oh na me dey tell you this one. And again um sometimes um depression dey make person make person no dey happy at all. You go see di happiness go just dey drain for dey person body. Depression self um e fit make person make person body just dey empty. Person no go know wetin him dey do, at least dey do am small small. No dey rush yourself. At all na small small, na small small dem dey do am. Depression self no good oh at all, when you dey do am small small, you dey talk to pipu, dem dey lis ten to you e go see sey um de depression go dey reduce oh, you go see say dey reduce small small. You go also see sey everything for don dey beta small small, try talk to some pipu if you dey depressed oh, depression no good oh at all.

Yes oh, person fit learn plenty plenty things for when their love ones reject them oh. Especially if na person wey dem like well well for family or maybe friends oh. The thing be sey, when love no work for you, dem go push you go one place. That one go dey pain well well, e dey pain for body well well oh. But yourself you slf need to learn how to stay strong. How to stay strong so that dem no go see you anyhow. If you gree sey you wan learn am you go see sey um e dey help well well. Rejection slf dey teach person sey no be everybody love you oh. And love self no be by force no mata how sey you love person reach, dem no go love you back This one no be anyhow kind thing oh. E dey help well well. Rejection go fit make you make you understand sey um this kind person no like you oh. Even though sey the thing dey pain you for body but you self hit chest say yes, I fit still stay strong. And again um e dey help person dey strong well well. E go see sey e go see sey the things wey you no understand you go come dey understand am well well when dem don reject you, you go dey understand sey um dis person no like me at all or you slf you go dey understand am. Rejection self dey make person dey understand all this thing oh. And again abi, na inside breakup you go see sey you go sey rejection plenty well well. Maybe all dis heart break oh, e plenty dere well well. And na inside there you go wise up. Your brain slf go open, you go see sey um this person no like me at all. E dey help person well well. Even for family self rejection dey there. Dey dey reject pipu well well. So na you now wey go hit chest wey go say yes I wan stand, yes I go strong for ground. No be every body go use me anyhow because if you give them your heart, dey go just break am and e dey pain well well oh. Na humans dey suffer this things well well oh but you sef you need to you send you need to stand for grand say yes, I be strong person even though sey dey reject you, even though sey dey reject you, you go stand for ground yes I be strong person no body go fit see me anyhow. And again abi, when dey reject you, you go fit learn plenty plenty things. Though sey e dey for body, e go pain you well well dey um this person reject you oh e dey pain but you sef you go hold that pain. And again abi rejection dey make person make person just lonely. De affection everything go just weak you go just make make person body weak well well. You go just dey feel sey um nobody dey there, but no oh, you know sey when dey reject you na big motivation to you. You go dey motivated you go dey yes um I be strong person maybe now you no better strong person, because of dat rejection e go make you strong well well. You understand wetin I dey tell you so. Even dey still dey push you away, dey push you go one place, dey say um you move from dis place oh, comot for here, rejection go make you make you dey kampe for ground gigigba. You sef you go know. Even you sef we no fit open mouth talk you go fit open mouth talk. Even when dey reject you, sometimes um when dey reject person, person no fit open mouth talk dey um see wetin dey disturb am but sometimes e dey reject dem abi, dem go dey open mouth, dem go dey dem go dey beg dey person, dem go dey blame themselves. No blame yourself oh, no blame yourself at all lai lai! Because no be you do am anything, you no do am anything at all E just reject you. And again rejection fit make you strong oh. Even though sey dey reject you, try stand for ground gidigba tell dem sey you sef you strong oh. And again rejection dey also make person dey emotional. Your e dey also make person dey mature. Your maturity go increase; no be sey you go do like mumu before, e go make you, make you dey strong for ground. And again na rejection e no easy oh to handle dat pain whether maybe na your heart oh or anything but e dey make person strong well well. Dem go break your health, dem go break your heart but at least try strong for ground. E good oh and again rejection dey teach person so many things oh. E dey tech person so many things well well. And e dey also help for growth oh. If person reject you at least you go know sey um this person no like you oh at least you go learn from am. You go learn sey yes, this person wey reject you abi, na de person no like you. You sef you go learn from am. E good oh. So make we know sey yes, e dey easy to learn when person reject you oh. E dey easy well well and you go know sey and when you don dey learn am, you no go forget am for life.

Teacher training na one strong pillar wey dey hold formal education well well if teacher no Sabi book pikin sef dem no go Sabi but you see if teacher Sabi book well well you go see say the student or the pikin dem go Sabi book well well you dey see am na but teacher suppose go through proper training male dem train dem well well so that dem go Sabi book when dem Sabi book when dey teach student student go dey understand and again wen teacher Sabi book dem go know different method of teaching well well we go know different method of teaching well well and again abi e dey help teacher improve well well e dey make dem get confidence and e dey also make dem Sabi book well well because as dem know book well well dem dey pass am to student as student sef dey understand dem go dey flow with the teachers wen teachers Sabi book students go dey respect am student go dey lis ten to am dem go dey flow for class well well Wen dem dey teach dem go dey interact confidence sef go dey there you go see student sef dem go dey there you go see student sef dem go dey confident to ask teacher question when teacher Sabi book well well dem go fit stand for class teach well well and ask student question dem sef dem go dey answer e good well well make teacher go through proper training for teaching oo because na dem dey make student know be who dey be oo and again ahh abi dey also give confidence well well e dey make teacher get strong confidence confirm confidence of body gidigbam and again abi e dey e dey make them dey creative you go know so many ideas and again dem go dey pass things to student for class that kind thing eh e dey make education better well well e dey make education better well well dem go see say as dem dey teach the student say dem go dey understand e go dey flow with the teacher dem sef dem go dey interact for class dem go dey flow well e never end for there oo proper training they need to teach teacher better proper training so that d go Sabi book well well dem go pass am to student and again abi wen teacher go through proper training abi dem go Sabi handle student well well dem go Sabi mark exam paper maybe for class and dey go Una go also see say student dey struggle to do one or two dem go help dem than for them to dey flog the teacher up and down dey flog the student up and down flog dem the teacher go make dem understand say wetin dem dey do e good dem go dey flow with teacher well well e dey also help environment well well o e dey help dem well well and e dey also better for everybody even for country sef e dey better well well so teacher need proper training because na teacher dey make student be who dem be o for future you go see some student dem be doctor you go see some dem be lawyer some be nurse na teacher dey go through all this things when teacher go through proper training you go see say e dey help the student well well Nd even the government knows say e dey help the country because na teacher dey make student be who dem be oo and again abi if teacher no Sabi book at all dem no know anything dem go see some student dem go down turn armed robber dem don turn thief na teacher dey cause all those ones but when teacher go through better training better training a I you go see say student go dey dem dem go dey pass well well maybe anything dey do dem for class dem go dey pass because na teacher dey make dem who dem be oo again na teacher dey help dem well well oo and again if of dem wan make student dey educated abi na teacher Una go train well well dem go allow teacher make dem go through proper training so that dem go pass their knowledge give student Wen dey pass their knowledge give student students sef go pass am go outside for the country you go see say e dey make country better well well and again abi e dey make student strong well well e dey good o you go see say student brain don dey sharp and again na teacher dey make student be who dem be o na teacher dey make student sharp well well and you go see say the student go be dem go better for future

Yes oh I don learn plenty things for life wey school sef Never teach before na for street and life na im dey teach all this one. for example now eh I don Sabi read pipu body language well well I don dey observe pipu how dem dey act some sef dem go dey lie say dem dey okay but inside dem no dey okay some you go see say dem go dey pre ten d say dem dey happy but inside dem dem no dey happy at all and again eh. I don learn say if person dey down you go at least go meet am talk to the person and for all this everyday experience eh. I don learn so many thing wey school Never teach before and again I don't learn say some Pipu go dey keep things to themselves dem go dey pre ten d say everything dey okay but deep down for their chest e no dey okay at all e dey really disturb them well well for chest and again um I learn say school never teach all this kind tin before na life go fit teach you all this one oo na life fit teach you all this one base on experience oo and again abi. I don learn say pipu wey pipu wey dey around you some dey go dey pre ten d say dem dey okay but inside dem dem no dey okay at all some sef eh I don learn how dem dey behave some sef get one character. I don learn that one another thing wey I learn be say experience na one of the biggest thing wey I don achieve experience sef e don make me learn how to dey manage money well well sometimes sef eh. maybe I no Sabi manage money I go dey spend money anyhow if I don see one small money, I go just carry am go use am flex but now eh I don Sabi manage money well well dis experience don make me learn so many things wey wey school never teach at all sometimes sef ehh. I go maybe if I get small money I go I go go use am buy things I go chop belle full I go- chop in the morning my belle go full for night now eh, I go come dey cry say ah, I no get money to buy something eat oh. Na experience make me learn all this thing oh. And again abi experience make me learn so many things e make me learn how pipu dem dey behave how pipu character be and again e make me dey value things well well no be to dey spend money anyhow dey carry money go outside dey buy at least if you keep small change you fit manage am tomorrow na experience make me learn all this things oh. And again, experience dey make me know pipu well well for outside how pipu dem dey behave how dem dey behave some wey dey dey happy some wey dey dey sad na experience make me learn all this thing o and again abi this experience make me learn so many things e make me learn how to communicate with pipu for outside oo how to talk to them and again also make me learn many things wey fit help me for life even school sef never teach this kind thing before na experience Na im make me learn all this thing oo experience sef make me learn say some pipu dey wicked oo some pipu dey nice oo and some pipu dey friendly and experience also make me say make I no dey fear too much make I dey open experience make me make I dey communicate with pipu for area well well. Before I go dey fear to open mouth talk to pipu, maybe I dey fear to talk maybe ask dem something but experience make me make I open mouth talk to dem well. Maybe if anything dey disturb me, I go open mouth talk say ah see wetin dey disturb me na experience make me learn all this thing oo and this kind thing no dey teach am for school oo na experience na life and na street na im dey make person learn all this things and pipu wey dey around you again the experience make me learn so many thing wey school never teach me before lai lai. And again, e fit e make me make I dey talk well make i dey express my feelings to pipu. school never teach this kind thing before na experience make me learn all this kain thing.

Go back school go learn again as adult e no dey easy for them oo e get strong motivation wey go fit help them and again they need person wey go stand for them gidigbam for ground they need person wey go stand for them wey go assist them say ah to go back school dey easy and again abi all this thing dey make dem understand say life sef no easy oo all this thing dey motivate dem make dem go back school go learn one or two because dem dey see how life dey treat pipu how pipu dey suffer dem sef dem go try go back school go be better person for their family and again abi dem dey do all this things for their pikin make their pikin know say to go back school dey easy oo to go back school dey good well well and dem dem dey also make their pikin know say school no be only for small pipu oo na for everybody even old person sef fit go back school dem dey do all this thing make dem understand say school good well well and again dem dey make their pikin future dey good dey no want their pikin future make dia future dey bad so dem go go back school go become something some of dem sef dem dey use am for their own advantage dem dey use am take know many things maybe some now maybe dem no like their career dem go go back school go become who dey wan be wey go motivate dem and all this thing sef dey motivate dem well well oo dem go see say um life sef dey treat pipu bad oo dem sef dem go try say dem wan go learn one or two and again abi e dey help adult well well to go learn to go back school go learn e dey help adult well well some of dem dem dey use am know one or two maybe all this things wey dem no know wey dem dey small dey go use am learn am Wen dem don grow dem go go back school go learn things wey dem don forget and again abi e dey help dem well well oo some sef ehh e dey help dem go back school go learn dem know say e no easy life sef no easy dem go go back school go learn one or two dem go go understand say life no dey easy at all some sef dem dey use am go learn so that dem go get money for future take take care of their pikin dem dey use am take care of their pikin you know say as some of dem dey dem go get money to take care of their pikin so dem go go back school go learn so that dem go get money tey take care of their pikin and some again dem need support oo make dem support dem adult need support serious support make dem support dem make dem encourage dem say ah to go back school go learn e good well well o dem go also motivate dem dem go also tell dem say ahh to go learn to go back school go learn e dey good well well and e dey help well well maybe now if adult see their friend don dey go back school go learn one or two dem come back dey come see say ah their friend don know something that thing sef go motivate dem, dem self dem go go back school go learn things wey dem don forget when dem dey small, dem go dem go go learn am as dem don big.and again abi, e dey also help dem well well for different ways oh. E dey also make dem understand, make things no too difficult ahead. E dey also reduce somethings for their head, even me now dey carry family problem for head, if dem go school, go get money dem go use am take take care of their family. Some again dey use am take teach their pikin sey e good to go back school oh, make dem try dey serious for school. All these things self dey motivate dem well well oh. E no easy but dem dey try and again dey need family make family try support dem sey to go back school, e good well well. Even though sey na small money make dem just start for dem make dem just add for dem make dem go back school go become who dem wan be. E dey good well well oh. And education self no be for only small pikin oh, na for everybody. As far you still dey this life, you still dey breathe for this earth, you fit still go back school oh, na me dey tell you this one. E dey good make person learn one or two, e dey help pipu well well oh.